Umuntu imikile iwo ali kugulisa ibintu byewe bamwimileko, abantu bamwimileko ali kugulisa ibintu mugusaniya mwibaale. Ishintu she kutundibwa shi,... ali nga mukataale.

Bano bakhambile ikhafu bali khukhwesa barusa muchitala musashe balikhuji khweselesa batsa ifana khujisala bandu babele bataru